Atakulɛta n ʒɛya n bɛ salin boɣali ni ka boɣa doya ka ko biɛri bɛ dinni ka atakulɛta maa tooi tankpaɣu ka niraba ʒi shɛli polo n ti tanti nim ʒiya

Chinchina balibu balibu n doya chinchina maa mali kala nima pam kala koma koma n galisi dinni kala dozima beni ka ninsali zuɣu yirina dibiyina venyelinga kala nima maani zaɣa ʒee beni ka dozim beni.

Naa n ʒi o nam kuɣu zuɣu ka niraba laɣam ʒi o sani ni o kpambaliba ka bi zaŋ katalɛm nima n ti o zuɣusaa ka shab ʒiya ka yuundi na ka katalɛn nim maa dibanahi n bala ka shɛli nyɛ zaɣ bila n bɛ gbunni

Paɣa n ʒiya o ʒimi maa ka la n ʒiya ka ʒi tahapoŋ ka tahapoŋ maa ni ka niɛma bɛ dinni niɛma maa puuni birash nim biɛni ka kpama kpama biɛni ka tahapoŋ maa ka bi zaŋ mii loli ka di n tiɛha o gindi li mi maa

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu n ŋmahari waagashe ka kurifooti ʒɛ o sani ka silba tam kurifooti maa zuɣu ka chɛrigi bɛ silba maa ni ka gbambili ʒɛ o sani ka tahapoŋ tam di zuɣu ka waagashe din chim bɛ di puuni ka gbambili lahi ʒɛ o sani

Tipa nimaayi n biɛni n ʒi tankpaɣu toobu shee ka atakulɛta gba biɛni ka tipa yino maa pun tooi tankpaɣu chɛna ka tipa din bala maa na ʒɛya ka atakulɛta maa toori tankpaɣu n niŋdi dinni

Salin boɣali n biɛni ka atakulɛta bɛ dinnI ka ko biɛɣu bɛ salin boɣali maa ni ka niraba ʒi shɛli polo ha n ti tanti nim ʒiya bi shab ʒila kuɣu zuɣu ka gaɣa ʒɛya ka gbambili ʒɛya ka tankpaɣu duɣuduɣu ya ka shab chɛna

Doo n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka do so ʒi o sani ka do so ŋun ʒi o sani maa ka o pili zipiligu ka ga woochi ka gbubi maɣasi ni o zaŋ chɛ o zuɣu doo maa zuɣu maa pun chɛmi n niŋ kolikoli ka bi ʒi geeti gbuni